* dëhh Hélène Tine Hela Helane Tine waaw ah Salane Tine

sa Salane Tine waaw

booru Mereto ha <hesitation> booru Mereto d' accord defe naa ne <hesitation> monsieur Malang <hesitation> dégg nga kii nga xam ne <hesitation> kii Serigne Thiaw tamit lim wax waaw <hesitation> ba tey rek <hesitation> nee na ñu wànq bi mu ñoom ci daanaka côté boobu wànq bi moo leen sonal <hesitation> xam naa ne moom fi mu nekk nii ñaar ñii moom <breath> <hesitation> jooytu na ñu seen jangoro waaw
waaw niñ ko defee nii daal ñun loolu la ñuy xaar ci ñoom <hesitation> ndax lii am na solo trop comme ñoom ni ñuy woote ñun dinañ jël matuwaay ngir dem jàppale leen waaw loolu mooy sunu liggéey <hesitation> donc <hesitation> lii ñun ak ñoom waaw
<hesitation> ba tey rek <hesitation> ci gàncax gi la ñuy nekkee

waaye am na loo xam ne mi ngi leen di ay sax wala ak yeneen yi daal yoo xam ne mi ngi leen di sonal

<hesitation> jël seen numéros ngir ba pare jéem a jàkkaarloo ak ñoom waxtaan ak ñoom xam ni ñuy saafaraa <hesitation> ndax boobaa bu fekkee ni tamit <hesitation> ñoom bu ñu leen waxee wànq yi wala am yeneen sax yoo xam ne mi ngi leen di sonal <breath> ndax booba bi ngeen di dem da ngeen di jël yóbbaale seen i matos wala da ngeen dem d' abord di xool si terrain bi
waaw ñun <hesitation> sunu liggéey <breath> <hesitation> dañ ko def ci ay pàcc yi nga xamante ni loolu du ñu si am <hesitation> benn tardement <hesitation> ndax <hesitation> bu ñu demee seeti ñun dèjà am na ay unités yu fi nekk ñoom ñooy jug ngir dem saafara gàllankoor yi béykat yi am ñun bu ñu demee xool da ñuy dem xool yan xeetu gunóor <breath> mbaa sax mooy sonal <hesitation> moo leen di sonal seen tool yi <breath> waaw ndax <hesitation> béréb yi

ak gunóor ak <hesitation> wànq yi ñuy wax fekk du ñu benn

lan moo leen sonal seen tool yi waaw lu ban façon sax la bu ko defee ñu ñu jël ay matuwaay

ndax <hesitation> ni ma la ko waxee sànq ci waxtaan <hesitation> njiitu agriculture bi fi nekk mu nekk <hesitation> <breath> DRDR directeur régional <hesitation> du développement rural <hesitation> mu ngi fi moom maanaam lépp li nga xamante ni tamit ñun jëf nañ ko saytu nañ ko

ci nu mu gën a gaawaa waaw
<hesitation> nan ngeen di def ba xam ne sànq <hesitation> waxtaan <hesitation> waxoon nañu ko <breath> <hesitation> ni ngeen di def ba xam ne ni sax bi <hesitation> saxu bi la wala sax bii déedéet du gaaw a yàqu wala sax bii day gaaw a yàqu
waaw sax yi bokku ñu yàq-yàq yi <breath> bon loolu moo tax ñun ñuy jug nag ngir dem saytu lan la ndax sax bii ni muy yàqee ak waaw <hesitation> suñ jugee nag si seen melokaan boo xoolee di nga xam moo taxit même chenille bi ñu leen wax nii su ñuy demee ñoom ci ñoom mooy biy tax ñoom ñu mën a xam <hesitation> melokaanu sax bi

ñoom bu ñu xoolee rek dañuy xam ne ah kii de sax bi ngeen ñu waxoon moom moo nekk nii bu ko defee bu ñu wootee ñu ne ñu ah sax bi ngeen waxoon de ñun bu ñuy ñëw boobaa day gën a yomb dañuy ñëw ngir saafara ko directement bi ñiy ràññee sax bi yëpp ak yàq-yàq yi ni muy demee
<hesitation> <hesitation> <breath> <hesitation> ban <hesitation> jamono joo xam ne nga xam ne dugub wala <hesitation> muy mboq bu fa egg see rek sax mi dina dina ko attaqué
<breath> waaw ni ma ko waxee rek bu demee ba commencé focc ba <hesitation> gàncax gi commencé taxaw xob yi ñëw boobu jamono

<breath> seen tool yi jamono jooju balaay ñooy commencé sax muy commencé tóortóor ak yooyu bu demee ba focc rek dafay baax ñuy saytu seen gàncax bu baax fexe tamit seen tool yi set waaw ndax tool yi bu bu setee rek mun na la muccloo ci lu bëri waaw

xool xeetu sax yi wala gunóor yi bu ko defee boo ci teelee jug rek yàlla dana la suturaal ba <hesitation> li ngay xaar sa tool <noise> nga mën ko
<breath> <hesitation> ndax tamit bu fekkee ne balaa sax di ñëw wala comme yeneen gunóor yi di ñëw ndax <hesitation> béykat bi mën naa jël <hesitation> ay produits <hesitation> def ko ci toolam ngir aar tool bi
<breath> waaw loolu nag xam nga produit moom soo demee ba di ko def rek moom moo ciy <hesitation> dernière phase kon munuloo xëy rek xëpp ko ci gàncax gi te produit boobu produit bu ci nekk am na lu muy faj mel ni tey bu nit feebaree rek <breath> <hesitation> su ñu xoolee sa feebar waaye yow boo jugee rek nar a jël produit <hesitation> wis ko sa tool tamit <hesitation> te xamuloo ban xeetu sax moo war a yàq sa tool ak yooyu <hesitation> ba tey dina am <hesitation> li ngay yàq ndax mën nga rey ay sax yi nga xamante ni am nañu njëriñ pour gàncax gi ndax du sax sax yëppay yàq
ndax sax tamit am na njëriñ
waaw am na sax yu am njëriñ
maanaam
ay sax yi nga xamante ni <hesitation> xam nga suuf si am na <hesitation> yi nga xamante ni gàncax gi da kay dundee ay ay ay ay ay ay ay ay ay <hesitation> matières yi nga xamante ni waaw ngeen baal ma nag wolof bi moo demeewul noonu ñoom ñooy nëbloo bu ko defee loolu bu taw amee ba mu wàcc ci si sa biir suuf si gàncax gi moom lay xëcc ak racines yi di ko di ko dundee kon sax yooyu ay sax yu baax lañu waaw moo taxit ma ni ñun loolu mooy tax ñuy jug di dem seeti ban sax moo leen fa sonal

pour ñu mën a def li ci war waaye boo jékki saa yee comme ni nga wax nii rek war a traité <hesitation> rey
waaw
sax yu baax loolu tamit beneen mbir la ba pare produit moom su ñu ko waxee rek <hesitation> dafa laaj ay matuwaay waaw matuwaay yooyu noonu

waaw
<hesitation> ndax béykat nga xam ne nawet baa ngi jublu si <hesitation> jar na mu dem seeti leen ngir ngeen waxtaan ci wàllu toolam bi dëgg la sax naam tawul waaye comme nii nas nañu ko *** def na loolu ndax <hesitation> da ngeen am jot ngir dem seeti ko
waawaaw loolu loolu dina dina ci am solo trop ndax ñun ak ñoom <hesitation> noor comme nawet dañoo war a waxtaan <hesitation> bu ñuy waxtaan rek <hesitation> dina tax lu ci bëre dinañ ko mën a moytu lu ci bëre it <hesitation> dinañ ko mën a saafara waaw ndax <hesitation> comme chenille bii ñuy wax <hesitation> bi muy biñ koy commencé ràññee <hesitation> diir bu yàggul noonu noonu kon am na li nga xamante ni ay services yeneen yi fi nekk bu ñu demee ba gis ko ñun dinañ ci yëg dara bu ko defee béykat bi wala béykat yëpp mun na ñu bañ a amandoo <hesitation> xibaar boobu waaye bu ñuy ñëw jamono ju nekk dinañ leen wax ah lii de bokkul am na lu fi feeñ waaw waaye soo ci teelee jóg mbaa soo defee nii loolu di nga ci mucc moo tax it da ciy am solo ñoom ñuy ñëw ñuy waxtaan ci jamono ju nekk waw

<breath> kon nag <hesitation> monsieur Malang xam naa nag dinañ ci làkk tuuti tukulëër dëgg la sax naam xëy na tukulëër bi setul waay <breath> <laughs> suñ la forcé rek nga waxtaanee ci ak mbokk yi <breath> pmaanaam ci wçllum sax mi loo ciy si questions yi rek loo ciy indi rek waxtaan baax na

RTS Tamba allo
salaamaaleykum

Mody Ba Pagnate Ba bisimilah

Pagnate Jamwelli

téléphone numéro
<hesitation> 76
60
76
76
296
296
20
20
53
53

<noise> Mody Ba kon nag defe na maa monsieur Malang

nee na ne monsieur Thierno RTS Tamba allo
salaamaaleykum

alhamdulilah
Malick Thiam
Malick Thiam
labayka Sego Kura
Sego Kura

amiin amiin amiin amiin amiin amiin Thiam <noise> amiin amiin Thia amiin

non taw kay
alhamdulilah

alhamdulilah alhamdulilah aywa Thiam
Sow
Thiam <noise> leen ne RTS Tambacounda 33 981 29 31 ñëw bokk ci waxtaan wi

<hesitation> kon nag <hesitation> monsieur Malang ñu delluwaat tuuti ci olof tamit <hesitation> ndax <hesitation> naka la ñuy def ba nga xam ne yenn <hesitation> yàqu-yàqu yi ci tool yi ñu mën koo <hesitation> mucc waaw
waaw yàq-yàq yi ci tool yi comme ni ma ko waxee ci soceeg ci <hesitation> <hesitation> li koy indi bëri na waaye ni ñu mën a def tamit pour muslu ci tamit bëri na benn comme ni ma ko waxee sànq nañu fexe ba tool yi muy set bu loolu amee rek dina la muccloo ci yàq-yàq yu bëre ci tool yi <hesitation> tamit di bàyyi xel gàncax gi ndax gàncax dafay mel ni sa sa sa sa doom bi nga yar <hesitation> ni nga ci bëggee am noonu nga ko war a bàyyee xel maanaam noonu nga ko war a toppatoo noonu nga ko war a saytoo saytu bi nag dafay baax bu ngeen jugee xool xool ci suufu xob yi ndax amul ay gunóor wala ay sax yu fa nekk <hesitation> bu ngeen ko teelee gis <breath> yenn saa yi nga gis si tool <hesitation> ci ay <hesitation> quelques gàncax rek ay gàncax yu néew ngay gis
salaamaaleykum
waaleykum salaam bisimilah
Amadou Ba
Ama Amadou Ba

commune Paoskoto

est ce que

77 602
602
75
75
66
66

<breath> kon nag <hesitation> monsieur Malang defe naa moom
<hesitation> <laughs> mooy wànq bi
waaw mooy wànq bi waaw

waaw <breath> ndax <hesitation> loolu tamit <hesitation> maanaam wànq bi lu tax wànq du <hesitation> génn ci bëccëg ba guddi rek la ciy génn yow tamit <hesitation> nan nga yéen waa D DPV nan ngeen ko gisee
waaw xam nga sax yi waaw <hesitation> kon moom bu guddi gi lay gën a lay lay lay lay lay xéwlu kon guddi gi waaw ni ma leen ko waxee nag ñun dem ba foofu ñun xam nañu pexe <noise> yi ñuy jàppee xool ban façon wànq la sax ak <hesitation> matuwaay yi ci war bu ko defee ñu jàppale leen <breath> waaw xeetu sax yi ngay gis mën nañoo bokk ci melokaan ci li nga xamante ni moom moo sos seen jëmm ji waaye ñu wute yàq-yàq wute li nga xamante ni tamit moom moo lay moom moo leen di moo moo mooy saafara seen moo tax it dafay baax ñu dem ba foofu ñu xam ban la ci waaw
<hesitation> dégg naa nee nañ wànq dina dina saw ndax wànq moom mi nga xam ne ne de mi ngi yàq yàq waxtu fii nii nii <hesitation> ndax wànq woowu la wala
<breath> waaw moom laa la wax rek ñun du ñuy faral toog fi ñu toog rek ñu ne lii nii la wala lee nee la dañuy dem ba foofu ñun bu ñu xoolee rek te buñ demee si ñoom

maanaam <hesitation> melokaanu <hesitation> gunóor wala sax yëpp da nga koy gis ba mu leer soo xoolee ci tool bi ni nga gisee gunóor bi bu ko defee da lay yombalal ngir booy saytu nga mën a xam gunóor bii bii la bii lee la ñun fu ñu nekk boo ñu <noise> waxee dinañ xam ni kon bu ñuy jug da ñuy ñëw ak matuwaay yi ñëw jàpp si ngir saafara ko <hesitation> wa illah bu ñu ñëwul tamit dinañ leen wax bii <hesitation> gara produit bii moo koy wala nii ngay def pour saafara yàq-yàqu yi

<hesitation> ndax ci diir boobu si seen biir liggéey am na ay sax wala am na ay meññeef yoo xam ne daf leen di sonal ba ngeen xam ne ba léegi si seen étude : fra yéen si seen bopp waa DPV <hesitation> amu leen <hesitation> pexe ngir <hesitation> mën koo téye bu baax
waaw loolu boo seetee saa yu amee rek dafay fekk <breath> <hesitation> gunóor wala sax boobu doon <hesitation> jëmm ji nga xamante nilu bees la tàmmu ñu di ko gis boobu dafay laaj jàngat nga xam lan lay yàqee ak lan la gën a bëgg ak nan lay yàqeebu ko defee nga mën a am ay saafara pour loolu loolu jamono yooyu rek lañ koy constaté waaye lépp li nga xamante ni yàgg nañ ko fee gis mu ngi fi boobu dañ koy xàmmee dañuy xam lan moo ci war comme matuwaay xanaa mu doon yenn saa yi ndax gunóor comme melo comme jëmmi <hesitation> jëmmi nit rek yenn saa yi nga gis li nga xamante ni daawuloo ko gis li nga daawul gis nag boo ko gisee faaw nga jàngat nga door a xam yan matuwaay nga ci war a jël
<breath> kon nag <hesitation> monsieur Malang kon ñu jublu si kii bi waxtaan bi fi muy jeexal

waaw man de moom xam naa ni fi mu toll nii moom <hesitation> damay gërëm <hesitation> njiitu agriculture yi fi nekk yëpp ndax toogu ñu ñu ngi def liggéey bi nga xamante ni ñëpp war nañ leen ñaanal <hesitation> gudd fan

ku mel ni <hesitation> directeur régional du développement rural mooy monsieur Sada Ly moom mooy kilifa agriculture <hesitation> ak <hesitation> ki nekk fii jiital département wu Tambacounda muy SDDR bi <breath> <hesitation> mooy <breath> si dire directeur secteur <hesitation> départemental

mu ngi fii <noise> <hesitation> ñoom tamit gis nañ bu baax seen taxawaay <hesitation> te it ñu ngi ñuy yombalal ñun tamit suñu liggéey moo tax it <hesitation> munu ñu leen fàtte lim ci waxtaan bu mel nii ndax toogu ñu

waaw moo tax it ñu ngi leen di jaajëfee bu baax <hesitation> te it <hesitation> ñu ngi rafetlu bu baax <hesitation> woote ñii yëgal ñu ngir buñ jógee dinañ xam ne fii de bi ñu fay dem lii la ñuy dem saytu ji waaw kon ñuy dinañ sóor tamit matuwaay yi ñu war a jël pour loolu waaw di <hesitation> di remercier tamit

<hesitation> ci émission bii nga xamante ni ñu ngi ko fiy jàllale ci rajo <music> bu mel ni RTS day jàppale bu baax béykat yi
jërëjëf <hesitation> monsieur Malang Sané ndax xam naa ne rek <hesitation> waa sant bi rek moo yàq waaye nag <hesitation> defe naa ne beneen yoon bu ñëwee rek dañu koy wax rek monsieur Malang Sow

toog na jotul sax woote waaye mu ngi doon déglu émission bi ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax